Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, yau ma dai zamu yi magana a kan waɗansu matsaloli ne na yau da kullum na zamantakewa da ya hana daidaiton mutane musamman mata, samun daamar ayyukan tsarin iyali, kuma ta yaya za'a magance su. Toh, na ɗaya daga cikin matsalolin da ake fama dasu na yau da kullun na zamantakewa da kuma al'adu shine: mutane zasu dinga yaɗa jita-jita a kan abun da ba dai-dai ba, a kan shi wannan tsarin iyali, sabidda za'a dinga tsorata mutane ace yana abu kaza, yana abu kaza. Toh, yana ɗaya daga cikin abubuwan da yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake fama dashi a wannan zamantakewa. Sa'annan na biyu, mutun zai dinga tsorata akan irin side effects nashi, toh idan an ma je an maka, ta yaya wani irin matsala zai iya faruwa bayan an maka, ko kuma wani irin matsalane kake da shi kafin ai maka. Sa'annan sa'annan rashin amincewan abokin zaman da kake tare da shi, alal musali kana son ma kaje ai maka amma muji zai hana ka zuwa, toh wannan na ɗaya daga cikin matsalolin ma da suke iya da suke a zamantakewa na yau da kullum. Sa'annan na sa'annan huɗu shine yawan anfani da wa'innan su contraceptives ɗin, shima yana iya jawo yana iya jawo babban matsala ga rayuwan mace, sabidda yawan amfani da wannan shi contraceptives ɗin yana kawo matsaloli da yawa kamar haka: ka ga mutun yana zubad da jini a yayin lokacin al'adan shi, yana zubad da jini da yawa. Toh, yawan amfani da wa'innan contraceptives ɗin duk suna jawo wa'innan matsalolin. Sa'annan sa'annan suna sa'anan ya kamata ace kafin ai maka an faɗa maka duk an dukkanin abu dikkanin side effects nashi. Sa'annan kuma kai za'a bamawa a ɗakko maka dukkanin wasu methods ɗin da ake amfani dasu domin a nuna maka, da kuma irin side effects nashi da dai sauransu. Sa'annan kai zaka zaɓu wanda kake so, ko kuma ince wanda jikin ka zai ɗauka. Sabida shi abin ɗauka-ɗauka ne.

Assalamu alaikum warahamatullahi wa barakatuh kaman yanda aka buƙata kayi magana akan ta yaya shin yin dubaru irin na su sarafi ko nauyi, ko nauyin kula da yara ke hana mutane shiga ayyukan tsarin iyali kuma waɗanne hanyoyi ne mafita to a gaskiya a yau be kamata a ce mutane sun ƙi sun ƙi, sun ƙi bada haɗin kai akan wannan shi ayyukan tsarin iyalin ba sa'annan kuma tafiye-tafiye ma basa daga cikin abubuwan da zasu hana mutun yin amfani da wannan tsari na tsarin iyali saboda haka mutane yakamata a farga su san inda ke musu ciwo su san, su san abunda ya su san abinda yakamata su yi a rayuwan su, to saboda haka babu wani abunda ke hana ko, ko wai surifi, ko nauyin kula da yara ke hana mutane ɗaukan ayyukan tsarin iyali saboda shi tsarin iyali yana da matuƙar mahimmanci a cikin al'umma bakiɗaya shi ne ka kan ƙiyasta adadin ƴaƴan da kake so ka haifa da kuma lokacin da kake son ka haife su to a haka ne ma zaka ga ba za'a samu yawan mutane ah, a wuri ba ko kuma a duniya tsarin iyali dai na da matuƙar mahimmanci a rayuwar al'umma, sa'annan kuma duba da yanda yanda abubuwan suke tafiya a yanzu mutane kawai fa zasu cire zasu cire tsoron ita wannan side effect ɗin da take da shi, mutane zasu cire su cire ma ran su wannan tsoron da yake cikin zuciyar su sa'annan kuma a lokacin da mutun zai kasance ba shi da cikakkiyar ilimi akan shi wannan methods wanda ake amfani da su wurin yin tsarin iyali to yakamata a ce yana da ilimi akan shi, saboda rashin ilimin ke haifar da matsaloli da yawa da dama a cikin rayuwa to mutun yakamata a ce ya san ilimin kuma ya dinga amfani da shi.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu kamar yanda aka buƙata kayi magana akan ta yaya ƙayadaddun ilimin kiwon lafiya ko rashin ilimi game da zaɓin tsarin iyali ke hana dedeton samun service, ko kuma waɗanne dabani ne masu tasiri na ilimi da wayar da kai, to da farko dai abin rashin ilimi shike haifadda matsaloli da yawa a cikin al'umma, idan mace tana da ilimin idan mace ta kasance tana da ilimi akan shi wannan family planning ɗin, to komai idan tayi ze zo mata da sauƙi, saɓanin matan da basa da ilimi akan shi zaka ga koda sun saka ma basu san menene amfanin shi ba, su zo su saka su zo su ɗauki ciki kuma daga baya idan suka haihu se kaga abubuwan sun tafi masu ba yanda suka tsara ba zaka ga ma rashin lafiya ya auku daga wannan lokacin, to in har kanada ilimi akan shi kana da ilimi akan shi to ba abunda ze wahalar da kai ba abinda ze baka wahala, duwwace ta kasance tana da ilimi akan family planning zaka ga dik abinda take yi akan daidai take yin su, sa'annan kuma a shi tsarin iyalin da tayi shi kuma ze tafammata shima akan daidai ba tare da ta samu koda wani matsala ba, sa'annan shi kan shi effects ɗin da ake samu a lokacin yin tsarin iyalin shine idan akai amfani da shi contraceptives ɗin wanda be kai beyi be idan akai amfani da shi kanshi hanyoyin da za'a bi ai amfani da shi wannan abun tsarin iyalin idan akai amfani da shi ba ta hanya me kyau ba ba yanda ya dace a ƙa'ida ba to tabbas wannan yakan iya sam bayas bayar da matsala, zaka ga wasu sun je sun sa kuma daga baya su zo su ɗauki ciki to zaka ga ana ta samun matsaloli da dama, na daga ɗaya daga cikin matsalolin da ake samu shine zaka ga mutum yakasance ya zo beda jini ga kuma ciki a jikinshi yaz ya kasance beda jini ga hawan jini ko kuma idan mutin ya taso yin naƙuda yanayin naƙuda me tsawo, sa'annan wayar da kan al'umma da za'ayi akan wannan abun shine: Na farko: Yakamata idan za'ai amfani da wannan shi hanyoyin da za'a bi domin tsarin iyali shine: Mutane ko in ce mutanen da zasu wayar ma mutane da hankali akansu za su tsaya tsayin daka domin su fahimtar da mutane ga abinda ya fa ga abun dai yake kasancewa ga abunda yake kasancewa kafin ayi ga abunda yake kasancewa bayan anyi, sa'annan wayadda kan al'umma na ɗaya daga cikin wayadda kan al'umma akan wannan abun shine: Ze temaki mata musamman mata masu juna biyu ko in ce masu ciki ze temake su ta yanda zasu ɗauki ciki z temake su ze rage adadin nomban matan da suke samun matsala a lokacin da suka samu ciki kuma alhanin wannan abun yana jikinsu, so ze rage wannan matsalolin. Sa'annan na biyu: Idan akai musu akai akai aka wayadda kansu ze temake su sosai akan ilimin shi yanda ak amfani da wannan wannan hanyan ta yanda ake amfani da wannan hanyan na shi contraceptive ɗin yanda mutum zeyi amfani da shi ba tare da ya ba shi kowane matsala ba, to lalle ƙarancin ilimi yakan haifar da matsaloli da yawa musaman ga mata akan wannan ɓangaren so idan har aka yi akai akai aka wayarda kan al'umma akan wannan abun to komai ze iya tafiya daidai ba tare da an samu kowane matsala ba.

Assalamu Alaikum warahmatllahi wa barkatuhu Kamar yadda aka bukata a yi magana Akan wadanne shingaye ne na fasaha kamar yin amfani da internet ko service na wayar hannu, hana mutane samun bayanai a ayyuka da tsarin iyali kuma taya za a yi amfani da fasaha dan inganta shiga to da farko de shi kanshi fasaha wato technology yana da matukar amfani a cikin al umma koma ince a duniya gabadaya saboda wani abun ma idan baka sani ba kana daga gida zaka sani idan ka dauki wayar hannu zaka saka abunda kake nema sannan a take a gurin ze baka amsar da kake bukata yana daga cikin abubuwan da suke amfani da internet ko service na wayar hannu shine na daga ciki akwai na farko rashin mayar da hankali maybe kasa abunda kake tambaya kuma ka kasa mayar da hankali sun baka amsa baka san yaya zaka yi ka fahimtar da kanka balantana ka fahimce me suke nufi ba me suke fadi to na daya daga cikin wannan abubuwan sa annan akwai akwai akwai matsala na internet wanda idan babu shi internet din a inda kake tabbas babu yanda za ayi ka samu damar yin kasamu damar tura abunda kake tambaya har a iya baka amsa family planning sa annan na biyu akwai karancin shi kanshi na'ura da zakayi amfani dashi dan baka da na'ura to babu yanda za'ayi zaka bi ta hanya domin yadda za'ayi kake gane abunda kake so kayi amfani dashi sa'annan na uku akwai yanayin shi kanshi language din dasuke amfani dashi idan ba yarenka bane babu yacce za'ayi ka fahimce wani rin yare ne suke amfani dashi hadda zaka fahimce me sukeyi me suka fadi a nan gurin me suakce a nan gurin sa'annan ta yacce za'ayi ayi amfani dashi kanshi fasahar waya da na service na farko se ka kasance mai solving problem, idan kasami wani problem zaka iya solving problem, idan kasamu wani problem zaka iya sa'annan zaka dinga amsar tambayoyi duk kan tambayoyin da suka baka zaka iya amsawa

Aslamu alaikum warahmatullahi wa barakatuhu Ta yaya rikice-rikice ko yanayi na rikici kamar bala'o'i ko rikicin ƴan gudun hijira ke tasiri daman yin amfani da ayyukan tsara dabaru na samarda ayyuka a cikin waɗannan muhalli, to da farko dai wa'inda alal misali kamar ƴan gudun hijira ko kuma wa'inda bala'i ya same su a inda suke to su zamma ce summa fi buƙatan siyi shi wannan family planning ɗin, sabadda a gaskiya idan idan sikayi ya ze zamana cewa zasu tsaya su ji da abinda suke fama da shi a lokacinda wannan shi ba; a'in ya same su, saɓanin da da suke a mahallinsu, in suna mahallinsu suka ga zasu iya ba zasi family planning ba eh wannan sun kasance suna muhalinsu ne amma idan har wannan masifa ta auku da su to tabbas family planning yana da matuƙar amfani a garesu ta yanda zasu tsara yawan adadin ƴaƴanda zasu haifa wannan shine, sa'annan kuma mata da ƴan mata ka suna cikin tashin hankali ko in ce suna cikin wani bala'i, wanda idan har basi wannan am basi amfani da wa'inan family planning ɗin ba; to tabbas wahalan da suka sha a baya se yafi masu sauƙi fiye da wanda ze same su a gaba, shine sa'annan hanyoyin da zaka bi dan yin amfani da wannan abun a cikin wannan mahallin, a cikin wannan mahallin shine: Na farko: Su wa'innan mutane wanda abunnan ya faru da su da suka zo za'a musu za'a basu dika methods ɗinda ake amfani da su, idan aka basu to kowane mutin a cikin su ze zaɓu wanda yake so, ba wai kai zaka zaɓamma mutin eh ga abinda kake so ba, a'a shi wanda ya zo gurinka domin ka temaka mashi kai mashi wannan abun to shine ze zaɓa ya ce ina son kaza, to se ka sa mashi wanda yake so, sa'annan zaka basu zaka basu bayani akai kowanne idan ka ɗakko shi, idan ka ɗakko alal misali ka ɗakko condom zaka iya ba masu bayani akan shi wannan ga abunda yake yi ga amfaninshi kaza da kaza ga na injection da sauransu, to kowane idan ka ɗauko zakai masu bayani sosai domin su fahimci yanda abun yake to su zasu zaɓi kalan wanda suke so sannan kai kuma se ka sa masu, sa'annan um bayan haka za'ai bayan haka zakai zaka masu bayani sosan gaske sabidda idan ba ka masu bayani ba dik abunda ya kai ya komo kanka za'a iya dawowa da shi, to sabidda haka yana da muƙarar amfani sosai wa'inda bala'i ya same su ko kuma suka rasa wani abu nasu family planning tabbas yana da amfani sosai a haihuwansu, yana da amfani matuƙar sosai yana da amfani sosai, sabidda ze temakama rayuwarsu su cigaba da rayuwa kamar yanda suke ji ada kafin suyi providing abinda suka rasa a baya, to tabbas idan sukai amfani da family planning to ze iya temaka masu wurin rage raɗaɗin abinda suke ji a ransu, kuma sa'annan baza'a samu yawan mutane a wannan geographical ariyan ba In sha Allah, to shine wannan idan har kai masu bayani sosai zaka iya amfani zasi zasu yarda da kai kuma sa'annan si amfani da abinda kazo masu da shi ba tare da an samu kowane irin matsala ba shine dama.

Assalamunalikun warhamantulahi barakatun kamar yan da aka buka ta ayin magana akan manene mahimmanchi ah wa ilimi jimah ie jikaki kuma tayaya suka banbatar da ilimi kwaranchi um toh da farko dai shi kai shi ilimin jima'i ana samn mutum ya san manene shi kafun ya aikata shi sobada ye na d matika mahinmanchi a rayuwa kasan menana shikanshi yin jima'i toh da farko dai idan kasan menana shikanshi yin jima'i toh sai ka zauna ka koyi shi kuma ta ya wani ilimi ne zaka samu domin ka kara experience akai ya nada matukar amfani sosai-sosai mutum barik ko kuma wanda ya cika cikan matured ya san anfani shi kanshi abun su anan su anan yena da matukar anfani ta inda zaka fahimci yaya yaya wanda kake tare dashi damai damai ye bukata ayayi munan shi jima'i toh kamar dai yen da kuka sani ako da yauce mutane da yawa ko ince mutane da dama kowa da kala yanda ake abun shi it depend kamar it depends inda ka samu kansa ko ince kasamu a kasamu kanka da kuma wanda kakai tare dashi sobada kowa da yaneyi yende yake irin nashi ilimin wannan jima'i yenada matukar muhimmanci da mutane ko ince al'uma bakin daya san manene shi mata san yaya zasu ye shi tafiyar dashi toh bayanan akwai abubuwa da dama wanda aka wanda ya kamata a ce duk wani mu mutum wanda ya cika matured aje ya sansu after wannan abun aje ka sansu na farko akwai family relationship yaya relationship inka yeka da family naka yakamata ace shima ka sanshi before kafara wannan sexual intercourse din sannan akwai respect wato grimamawa akwai shi ma akwai menstration akwai contraceptive akwai pregnancy akwai sexual transmitted infection toh yakamata ace duk mutum daya san da bay san menana ilimi sexual education yaka magana akai ba toh waina abun da na lisafu akan su akan su kwai inda ya je ya zauna yayai um yayai research akai to taba zasu fada mishi komai daya safa wannan sexual education shi.

Assalamu alaikum wa rahamatullahi wa barakatuhu. Kamar dai kullum yau zamu yi magana akan ta yaya cikakkun shirye-shiryen ilimi jima'i za su haɗa tattaunawa na yarda, iyakoki, kyakkyawar alaƙa a cikin al'umma. To da farko dai shi kan shi ilimin sexual education, ya kan taimaki ƙananun mutane, ko in ce ƙananun yara akan ta yadda za su tafiyar da al'amurransu na yau da kullum, akan shi wannan abun. Sa'annan ya kan taimaki ya kan taimaki ya kan taimaki mutane da yawa, musamman ma ƙananun, akan abubuwan da za su tafiyar da rayuwar su da kuma yanda za su inganta lafiyan jikinsu a koda yaushe. Saɓanin wanda be san da wannan abun ba ko in e wanda be da ilimi akan shi, sa'annan sa'annan sexual education, ya kan rage adadin ya kan rage adadin matsalolin da mutane kan fuskanta a yayin sexual intercourse. Ya kan rage yawan adadin mutanen da suke samun matsala ko kuma ko kuma wani infection ya zo a wani lokaci a yayin da ake yin wannan abun. Sa'annan sex education program ya na rage ya na rage hatsarorin da mutane ke samu kamar sexual, kamar irin matsalan sexual transmitted infection, da kuma rashin dai-daituwan ciki. To idan mutum ya san waƴannan abubuwa da dama za su taimake shi, kuma za su haɓaka za su haɓaka education ɗin shi akan wannan fannin. Sa'annan duk wanda ya samu horarwa ko kuma ya samu ko kuma ya samu ilimi akan shi wannan sex education ɗin za ka ga, ko da wata matsala ma ta zo to na shi za ta zo mishi da sauƙi za ta zo mishi da sauƙi ba kaman wanda be sani ba a baya. Sa'annan sa'annan mutane za su ƙaru sosai akan shi wannan sex education ɗin, ya na da matuƙar mahimmanci ga mutane, ba ma yara gaba-ɗaya ba, ga mutane al'umman duniya baki ɗaya su san menene shi su san wane irin abubuwa ne suke ya ƙunsa da kuma amfanin shi, to da kuma amfanin shi ga al'umma. Saboda idan har ka na da ilimi akai ko ma menene idan ya zo zai iya zuwa maka da sauƙi ba tare da kowane matsala ya auku ba.

Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatu kamar kullum ma dai yau zamuyi magana akan wace rawa al'adar alumma da al'adu da al'adu ke takawa wajan tsara wajan tsara halayan jima'i kuma da dangantaka kuma ta yaya za'a iya magance matsalolin jima'i. Toh da parko dai rawan da al'adar alumma da al'adu ke takawa wajan tsara halayan jima'i, dangantaka shine. Na parko mutum ana so yasan menene ita kanta jima'i, yaya take mene da mene ta ƙunsa, menene al menene menene yaya take ita karan kanta jima'i Sa'annan a koda yaushe ana san wa'inda suka suka zama matured watakan wa'inda suka balaga ana so koda yaushe susan wannan ilimin wannan ilimin yakamata ace su ake mawa su ake su ake karanta mawa su sa'annan ake gaya musu menene su. Amma ƙananun yara be kamata a pada musu wa'innan abun ba sedai wa'inda suka balaga suka san meye rayuwa suka san yaya ita kanta yin jima'in take. Sa'annan matsalolinta shine ya kasance mutum bashida ilimi akai ya kasance mutum bashida ilimi akan shi toh na ɗaya daga cikin matsalolinta. Na biyu kuma shine mutum ace besan ma ta ina ze para ba shin idan ma ze para wace wace wace wace hanyoyi ya kamata yabi domin ya para yinta. Idan har mutum besan wa'innan hanyoyin ba toh tabbas akwai matsaloli sosai a tattare da ilimin yin jima'i, amma idan har kasan yanda ake yinshi, kuma kasan yaya take toh pa komai ze zo maka da sauƙi sa'annan zakayi abinda kake so cikin kwanciyar hankali da natsuwa. Ta yanda za'a magance wannan matsaloli na ilimin jima'i shine ya kasance ana ana ana koyarda mutane akan shi karan kan shi jima'i ta hakane kawai za'a magance wannan matsaloli da yake yawan paruwa a tsakanin al'umma musamman ma akan wannan ilimin.

Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuhu kamar dai kullum yau za muyi magana ne akan waɗansu dabaru ne masu tasiri dan shigar da iyaye da kuma al'uma cikin cikin cikakkiyar koƙarin ilimin jima'i. Toh da parko dai yana da ƙyau a shigar da iyaye da al'uma a cikin wannan ilimin, sa'annan dabarun da za'a bi don a shigar da al'umma da kuma iyaye a cikin wannan ilimin jima'in sune; na parko, shi kanshi ilimin jima'in yana koyarda mutane abubuwa mai ampani sosai ta yanda ze rage adadin yawan ɗauke-ɗauken ciki da akeyi toh saboda idan mutum ya sansu toh ze iya sanin adadin yawan ɗauke-ɗauken cikin da ze iya ɗauka toh yanada matuƙar ƙyau a saka iyaye da kuma al'umma dan a fahimtar dasu ko a basu dabaru wa'inda za suyi ampani dashi wajan yin wannan ilimin jima'i sa'annan shi ilimin jima'in yana taimakawa mutane ta hanyar da za suyi managing din pisical ɗinsu da kuma emotional change nasu da yanda za'ayi su girma kamansu irinsu puberty wato balaga, toh duk yana yana taimakawa wajan sanin wa'innan. Sa'annan sa'annan a lokacin da kake koyarda su ya kamata ace su san yanda za'ayi su girmama shi wannan abun sa'annan idan suna da wani shawara ko buƙatan wani taimako toh seka pada musu inda za suje domin su samu wannan taimakon, sannan kuma yan har ila yau shi wannan ilimin ilimin jima'in yana da abubuwa masu ampani kamar ya haɗa abubuwa masu ampani kamar irin su su sexual da su productive health care toh duk yana under [ƙarƙashin] wa'innan sex education ɗin, saboda idan ba kada ilimi akai toh duk wa'innan su refroductive ɗin da su health care ɗinnan duk ba zaka sansu ba bama zaka san menene su ba, toh sa'annan kuma yana yana ya kamata a yana da ƙyau a jawo iyaye da kuma al'umma ta hanyar da za'a sanarda su wannan abun toh ta hanyan...

Assalamu alaikum warahamatullahi wa barakatuhu kamar yanda aka buƙata ka yi bayani akan wace rawa gwamnati ke takawa wajen tabbatar da ko takurawa mata ƴancin kai na haihuwa to da farko dai ko wacce mace tana da damar da za ta iya haihuwa a rayuwanta sa'annan idan ba ta da wannan daman babu um babu wanda ze takura mata akan cewa dolen-dole sai ta haihu um sa'annan tana da daman da za ta kiyaye lafiyan jikinta da kuma um sauran bayanan da za ai mata ƴancin mace yana nufin tana da capacity ɗin da a lokacin da ta shekara sha-biyar zuwa arba'in da biyar tana da tana da wannan capaciting da za ta iya yanke abin da take so a kowane lokaci abin kwa da take so ta haɗa da irin shi ma'amala da kuma haihuwa da kuma irin lafiyanta ta yanda za ta inganta su a karan kanta yin amfani da yin amfani da contrasafe tips da kuma shi kan shi haihuwa da kare lafiyan jikinta duk tana da wannan daman a karan kanta ba se wani ya takura mata akan dolen-dole se ta yi abin da wani ke so ba um mace tana da daman da zata iya rayuwa da zata iya kula da lafiyanta da kuma za ta iya ƙiyacce adadin ƴaƴan da take so da kuma a lokacin da take son su da kuma um yanda za a yi ta yi aure to duk mace tana da wannan dama? da kuma yanda za a yi ta ƙwaci ƴancin kanta mace tana da wannan daman ba dolen-dole se an takura mata ba akan abin da wani ke so ace shi ma dolen-dole shi za ta so sa'annan mace tana da daman da zata iya haihuwa a lokacin da take so ba dole wai irin se gwamnati ta yi mata ƙarfi-da-yaji ba akan cewa se ta haihu

Assalamu Alaikum warahmatullah kamar kullum kamar yanda aka buƙata ka yi magana akan waɗanna matsaloli ne na al'adu ko addini da mata ke fuskanta yain da suke gudanar da ƴancin ƴancin kai na haihuwa to da farko dai matsalolin da ake fama da su sune na farko akwai rashin ilimi rashin ilimi na ɗaya daga cikin babban matsalan da mata ke fuskanta ta ɓarayin al'adu? da kuma zantakewa na biyu shine jin kunya jin kuya na ɗaya daga ciki shima saboda wani lokaci ko ka san abu ba za ka iya fitowa fili ka faɗeshi ba saboda kana jin kunya na uku tsoran yanayin yanda na uku tsoron yanayin yanda al'ada ko addini za ta ɗauki wannan abun to wa'inna abubuwan sune matsalolin da mata ke fuskanta a yayinda suke a yayin da su da suka kasance suna neman ƴancin kansu sa'annan a kowani al'ada kowani al'ada ko ince a yare da al'ada kowa yana kowa yakan yana da haƙƙin da zai yi abinda yake so kowa yana da haƙƙin da zai yi abinda yake so ba dole sai wani ya takura maka ba akan cewa dolen dole kai to kowa yana d wannan abinda yake so ya yi zai yi ba dole sai an takura wa mutum ba ala misali a yanayin al'adun mutum sai a ce sai a ce mutum ba zai yi ba zai haihu ba ko kuma wani wabun dai daban to a yanayin al'ada al'adu mutane sukan za kafin ka yanke hukunci akan abunda za kayi za kayi za ka zauna ka yi la'akari da idan ka fito da wannan abun yaya al'ada za ta ansheshi a addinin musulunci ma yaya abun zai kasance ta ɓarayin al'adu kaman zamantakewa haka za ka fahim za ka fuskanci ko in ce za ka lura da abubuwa na farko za ka lura da yanayin yanayin family ɓinka da kuma yanayin inda kake zaune na biyu za ka yi amfani da addini na uku za ka yi amfani da gender na huɗu za ka yi a amfani da yanayin shi kanshi lafiya to shi ne wannan

Assalamu alaikum! Barka da war haka. Yau ma dai za mu yi magana akan ta yaya sa ta yaya ta yaya samu cikakkiyar ilimin jima'i ke hafar ƴancin kai na haihuwa na mata. To da farko dai shi kanshi ilimin jima'i yana da kyau mutum ya san shi sabodda idan ka san shi kowane matsala ma idan ya tashi tasowa zai zo maka da sauki, saboda shi ma za ka san yanda za ka yi dinga amfani da irin su contraceptives a lokacin da ka zo yin sex. To tabbas ilimi a kanshi yana da muhimmayiyan yana da muhimmayiyan kyau. Sa'annan shi kanshi idan ka'i san ilimin shi idan ka sani zai yi increasing knowledge. Sa'anan kuma zai taimaka ma lafiyan jikinka. Wa'idda sukai adolescence wa'idda suka samu horarwa a kan sex education ɗin za ka ga bas ba su cika ɗaukan wasu hatsarurruka a yayin da suke da ciki ba. Saɓanin wadanda ba su san ko mene ne shi ba. Sa'annan wadansu iyayen sun bada goyon baya sun bada goyon baya a kan ƴaƴansu domin a dinga faɗa masu shi. Sun ba da goyon baya sosai, waɗansu iyayen a makarantu sun bada goyon baya sosai domin a dinga koyar da ƴaƴansu wannan programme. Sa'annan rashin rashin sanin shi wannan sex education ɗin yana cutar da mata ma mussamman ƙananu. Yana cutar da mace gaskiya saboda idan ta san su ba za ta shiga wadannan matsalolin ba. Sa'annan yana da kyau sosai mutum ya zama yana da ilimi a kan shi saboda idan kana da ilimi akan shi duk abun da kasa a gaba ba zai zamo maka mai wahala ba ko mai wahalan fahimta. Sa'annan idan ka samu horarwa a kan wannan sexuality education ɗin zai haɓaka lafiyar lafiyar haihuwan haihuwa da kuma na gangan jiki.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda aka buƙata mu yi bayani akan wace rawa ma’aikatan kiwon lafiya ke takawa wajen tallafa ma mata ko takurama mata ƴancin kai na haihuwa To da farko dai masana kiwon lafiya suna taka muhimmiyar rawa game da ƴancin lafiyar mata musamman ma ta ɓangaren haihuwa To da farko dai eh shi kanshi haihuwar mace ya ƙunsa abubuwa da yawa shi ne kamar idan lokacin da ta samu ciki, zata iya zuwa asibiti domin a yi mata medical check-up (duba lafiya), tun daga lokacin da ta samu ciki, da kuma yadda zata haihu lafiya, sannan kuma a kula da ita da kuma ɗan da ta haifa masana kiwon lafiya suna bada muhimmiyar rawa wajen kiwon lafiyar mace, kamar yadda zata ɗauki ciki da kuma yadda zata dinga yin amfani da wannan contraceptives ɗin Sa’annan masana kiwon lafiya sukan tattaro dukkanin wasu methods na wannan contraceptives su nuna ma mace sa’annan ita zata zaɓi wanda take so, wanda ranta ke so sa’annan kuma da yadda wanda jikinta zai ɗauka su kuma sai su yi ma mutum amfani da shi sa’annan yana da matuƙar suna bada muhimmiyar gudummawa wajen kiwon lafiyar mata musamman ma a Arewacin Nijeriya tom sa’annan kuma, suna samar da abubuwa masu amfani ta yadda mace, yadda zasu yima mace bayani akan yadda zata dinga amfani da wa’innan contraceptives ɗin ba tare da an samu koda wani matsala guda ɗaya ba wanda matsalan da zata iya zuwa ya yi shi ne sanadiyyar rashin ran mutum to suna tsayawa tsayin daka domin su yi amfani da wannan daman sun fahimtar da mutane sun fahimtar da mata akan abubuwan da ya shafi rayuwansu Sa’annan sun kasance suna sun kasance suna bama mutum dama domin ya zaɓi abin da yake so a rayuwanshi, kamar a lokacin da yake son ya haihu, da kuma yawan adadin ƴaƴan da yake so ya haifa Hakazalika masana kiwon lafiya suna bawa mutum su sun kasance mutane na farko wa’inda suke bama mata gudummawa a rayuwansu saboda zasu zasu taimaka maka wurin yadda za a yi ka kula da kanka da kuma family ɗinka So, sa’annan suna taimakawa mata wurin yadda zaka yi ka kula da kanka da kuma family ɗinka. So, sa’annan suna taimakawa mata ta yanda zasu yi amfani da irin su contraceptives methods da kuma yadda zasu riƙa yin breastfeeding

? Assalamu alaikum wa rahmatullah. kamar kullum yau ma za mu yi magana akan mene ne alaƙar samun samun damar hana haihuwa da sauran ayyukan kiwon lafiyar haihuwa kamar zubar da ciki to da farko dai shi wannan uhm alaƙar da ke tsakanin hana haihuwa da kuma zubar da ciki shi ne na farko shi ne na farko zai kasance ana yawan zubad da cikin da za a yawaita zubad da cikin da ba a son shi shi kuma yin amfani da wannan contraceptives ɗin yana yana bada matsala a lokacin da ka zo wato abortion shi kuma abortion yana rage adadin cututtukan da da ake ɗauka kamar a wurin uwa da a wu ɗa zai iya ɗaukan wannan cuta a gurin uwa, to tabbas abortion yana rage wa’innan matsalolin kamar su irin HIV transmitted abortion yana rage shi Sannan a wasu a wasu ƙasashe wasu ƙasashen da suke da ilimi me me yawa sun yi amfani da mace ta hanyar da zata yi amfani da wa’innan contraceptives ɗin ta hanyar da zasu rage mata yanayin yanayin adadin ɗaukar cikinta sa’annan a kowane lokaci shi yin amfani da wannan contraceptives ɗin ƙara haɓaka yake yi a duniya yana ƙara haɓaka a duniya sannan kuma yana taimakawa sosai wajen wajen ƙin ɗaukan ciki da kuma abortion sa’annan yawan wa’innan contraceptives ɗin suna yin amfani a kowane lokaci ka je kana amfani da waɗannan contraceptives ɗin suna bada matsala sosan gaske musamman ma idan mutum ya kasance yana abortion to yana bada matsala sosai yawan amfani da wa’innan contraceptives ɗin saboda ansa-ansa ne saboda duk wanda ya amshe ka to shi ne fa ba zai baka wahala ba, to amma indai har kasa wanda bai amshe ka ba to tabbas zai iya baka wahala shi kuma birth control shi ne yadda za a yi ka kare kanka daga ɗaukar wannan ciki a koda yaushe abortion shi kuma yana tsaida yana tsaida cikin da ba a so

Assalamu alaikum kamar kullum yau zamu yi magana akan ta yaya ƙoƙorin bayar da shawari ko shawarwari da ƙungiyoyin zamantakewa suke yi ya yi tasiri ga canje-canje a cikin dokoki da manufofi da suka shafi rigakafin haihuwa To da farko dai shi wannan shawarwarin? da farko dai wa’innan ƙungoyoyi na zamantakewa abin da suka yi shi ne sun bar mace ta samu shi ne shi ne su bar mace ta samu tazara tsakanin ƴaƴanta alal misali idan ta haihu a samu tazara daga wannan yaro zuwa wannan, a ce a samu tazara mai kyau Sa’annan kuma akwai wato birth control shima duk yana ciki da kuma yanayin yadda zaka kula da lafiyanka a lokacin da ka ke da ciki sa’annan kuma yin amfani da wannan shi contraceptives ɗin yana side effects yana da side effects sosai ga musamman ma a jikin mata sa’annan na ɗaya daga cikin abubuwan da suke da side effect shi ne sun haɗa da zuban jini a yayin da mace take al’ada wani zubin mace zata tashi ta ji tana tashin zuciya da kuma ciwon kai sa’annan shan wannan contraceptives ɗin na sha na sha yana ƙara yana ƙara yana ƙara cuta a cikin zuciyan mutum wato heart wato cardio voscular disease yana samar da cuta a cikin zuciyar mutum sa'annan effects nashi yana ɗaya daga cikin effect ɗin wannan contraceptives ɗin shi ne zaka ga yanayin ka ya canza na biyu zaka ga vaginal discharge na uku zaka ga period ɗinka ma lokacin da ka ke period ya canza ba a lokacin da ka saba yi ba ne na huɗu zaka ga fatanka ta canza to wa'innan duk suna ɗaya ga cikin abubuwan da suke sa duk suna ɗaya daga cikin tasiran canje-canjen a cikin dokokin da munufofi da suka shafi rigakafin haihuwa

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu zamu yi magana akan waɗanne ayyuka ne mafi kyau don tabbatar da damar doka ta hanyar hana haihuwa, musamman a wuraren da aka haramta to da farko dai wuraren da aka haramta irin wa’innan abin sun haɗa da alal misali idan guri ba asibiti ba ne basu da idea akan abin, to tabbas haramun ne ta haramta doka ta hana mutum ya yi amfani da gurin nan domin samar da wasu ayyuka musamman abin da ya shafi contraceptives, sa’annan kuma ayyuka mafi kyau sun haɗa da mutum zai kasance ya je asibiti domin a mishi wannan contraceptives ɗin ba wai irin wai a gida ne, ka ce ka zauna a gida ka zo an maka a asibiti yakamata a yiwa mutum sa’annan kuma na farko a kyawun shi a ayyuka mafi kyau sun haɗa da yin maintaining ɗin shi wannan storage condition ɗin da ka ke zaka yi maitaining ɗin shi na biyu a’annan shi wannan storage zai zama a bushe wato dry [uhum] na uku shi ne mutum zai tashi daga rana saboda ba a so idan an maka ka zauna a rana mutum zai tashi daga rana sa’annan zai kare zai kare kanshi ko jikinshi daga ɗaukar zafi akan so idan an ma mutum tun ya ji ya bar jikinshi ya huta ba wai ya dinga aiki mai ƙarfi haka kawai ba to sa’annan kuma yin training na na shi wannan ilimin programs ɗin health ɗin yakan samar da abubuwa da yawa musamman ya samar da yadda za a cire wa’innan abubuwan da basu da kyau a wa’innan contraceptives ɗin, so sai kana da ilimi idan ka ɗauka ka karanta zaka gane wannan mai kyau ne ko mara kyau ne sa’annan na daga cikin amfanin shi wannan contraceptives ɗin shi ne zai dinga zai dinga zai dinga wannan counseling ɗin mutum yadda zaka yi ka yi amfani da shi da komai da komai ta hanya mai kyau saboda yana da matuƙar amfani zai taimaka maka sosai yadda zaka yi amfani da shi in har kana da ilimin kasan mene ne shi zaka yi amfani da shi ta hanyoyi masu kyau.

Wannan hoton yana nuna Wani babban filin gona mai yalwa da shukar daji mai launin kore wanda ke ɗauke da wata babbar mota ko injin noma dake aiki a cikin gonar hoton yana nuna irin yanda noma ya canja daga gargajiya zuwa zamani inda ake anfani da fasaha domin bunkasa harka noma da inganta yawan anfanin gona yanayin hoton a cikin hoton ana iya ganin Wani fili mai fadi wanda ke ɗaukeda shuka mai kyau wannan na iya zama gonar hatsi irin su alkama ko shinkafa ko masara, a tsakiyar gonar Anga wata babbar mota wadda ake anfani da ita wajen feshi ko sarrafa shukar Muna iya hango hayaki ko Wani abu mai bayyana Muna iya hango hayaki ko Wani abu mai bayyana yana fitowa daga motar wanda ke nuna cewa ana yin feshi da Wani sinadari ne ko ruwa domin inganta shukar a cikin nesa a cikin nesa akwai bishiyoyi dake iyakar gonan wanda ke bada kariya daga iska ko kuma yana iya kasancewa shinge daga muhalli na waje. Fasahar zamani a harkar noma hoton yana nuna irin yanda fasaha ke taka mahimmiyar rawa a harkan noma a da manoma na amfani da hannu wajen fesa magunguna ko sarrafa shuka amma yanzu ansamu cigaba ta anfani da manyan injina masu saurin aiki da rage wahalan noma Waɗannan injina suna taimakawa wajen fesa magunguna domin kare anfanin gona daga kwari da cututtuka ko Kuma shayar da shuka da ruwan da take bukata a wasu kasashe da ake cigaba da harkan noma ana anfani da irin wadannan injina domin rage yawan aiki da Kuma tabbatarda ingancin anfanin gona wannan yana taimakawa wajen kara yawan girbi rage barnar anfanin gona da kuma inganta anfanin da zaʼa samu Anfanin irin wannan noma anfani da manyan injinan noma yanada faʼidodi da dama na farko yana taimakawa wajen rage wahalan aiki inda injina ke iya aikinda mutane dayawa ke bukatan yi a cikin ƙanƙanin lokaci na biyu yana taimakawa wajen rage ɓarnan kayayyakin noma ta hanyan anfani da adadin magani ko taki daya dace haka Kuma yana bada damar samun noman zamani wanda ke bada damar yawan anfanin gona da ingancin kayayyakin da ake nomawa.

Barka da warhaka a wannan faifai angwado mana ne yanda wato yara suka anfani da hannunsu wajen wato ɗiban ruwa a fanfo na tuƙa tuƙa kamar yanda muka sani wannan fanfo, fanfo ne dayake da taimakon jamaʼa na wannan yanki dama jamaʼa wanda ba na wannan yanki ba ba kamar yanda muka sani akwai lokuta da dama da da ake wato wuyan ruwa a wasu sassa na burane dama kuma ƙauyuka, akwai ƙauyuka da dama wanda suke fama da rashin ruwa yayinda zakaga cewa su kan je sukan je su debi ruwa mai datti da yake ajiye a wuri guda wanda zasu sha suyi abinci suyi anfani dashi wanda irin wayannan yakan jawo cututtuka da dama a jikin mutane yayinda aka samu wato aka yima mutane alʼummar yankuna wato irin wannan fanfo na tuka tuka yakan taimaka wajen rage wato wuyan ruwa wahalan ruwa abune da yakeda matuƙar tashin hankali yayinda ruwa sai da shi wato ake anfani ruwa ma sai da shi kafin a rayu sabida ruwa ana amfani dashi ayi abinci wanda abinci ma dole sai da shi Mutum ya rayu sai mutum ya ci abinci zai rayu ruwa yakanyi anfani a wurare da dama shiyasa akeda buƙatar a rika shan ruwa a kai a kai ruwa abune da yake kawo lafiya a jikin mutum Kuma ruwa irin na tuƙa tuƙa wato irin wannan ruwane da yake fitowa a tsaftace koda wucewane yara sukazo yi a hanya ko manya zakaga cewa in aka ga wato wannan fanfo na tuƙa tuƙa tuƙa ɗaya daga ciki zai iya zuwa Yayi anfani da hannunsa wajenda zai bugi wannan ruwa yayinda ake ɗiban ruwannan akanyi anfani ne da karfi da Kuma hannu na yanda zaʼa buga,, bayan an buga wannan ruwa yakan ja iska sannan wannan ruwa yakan fito Har a samu Ayi anfani dashi wasu sukanyi anfani da jarakuna suje da jarakuna da kayayyaki da zasu debi wannan ruwa yayinda wasu Kuma zasu debi bokitai wasu baho da dai sauran kayan kaye kaye kayayyaki da ake ɗiban ruwa dasu akan ɗebi ruwa a kai Gida wato a je Ayi anfani dashi yayinda zaʼasha zaʼa Kuma yi abinci zaʼayi wanka zaʼa tsaftace muhalli da dai sauran aikace aikace muhimmai wanda akeyi da ruwa kuma Wani lokaci wannan ruwa na fanfo na tuka tuka yakan taimaka koda yarane sukazo wucewa ƙishi ya kamasu sukan wato yi anfani da wannan ruwa yayinda ɗayansu zaije ya buga wannan ruwa sauran Kuma zasu iya anfani da hannunsu wajen tsaftace hannunsu bayan sun tsaftace hannunsu su tari wannan ruwa su sha ruwa wato na fanfo na tuƙa tuƙa yanada matuƙar tasiri yanada muhimmanci muhimmanci yanada anfani ga alʼumma gabaki ɗaya, na gode.

Assalamu Alaikum Warahmatullah za mu yi bayani ne a kan waɗansu abubuwa ne ma'aurata yakamata su yi la'akari da su sa'ar da suke tsaida shawara ko suna shirye shiryen su haifi ya'ya kuma tayaya za su iya yin shiri a hankali kuma na kuɗi? to da farko dai abubuwan da yakamata ma'aurata suyi la'akari da shi a lokacin da suke shirye shiryen haihuwa shine nafarko mutum ya kasance yana da isasshen kuɗin da zai yi dukkanin hidimar da ta taso mishi ba tare da ya tsaya yana maula ko yana roƙo a lokacin da bai da shi na biyu ya kan kasancewa mutum ya tsaya ya tsara duk abinda zai kasance zai yi shi a lokacin ko kuma a lokacin mai zuwa sa annan waɗannan abubuwan sun haɗa da ko wasu ma'aurata yakamata su zauna su yi magana a kan financial situation ɗin da su ke ciki a kai kamar alal misali yanayin samun kuɗinka yanayin ajiyanka ko yanayin aikinka shima wannan na ɗaya daga cikin abubuwan shi ma'aurata yakamata su zauna su lura da shi kafin su yi shirye shiryen samun haihuwa sa'annan sa'annan kafin ma a samu ciki yakamata a ce su zauna su yi la'akari da waɗannan abubuwan da na lissafo amma mafi mafi ma fi babban abinda ya babban abu mai amfani a cikin waɗannan hanyoyi shine ita mahaifiyar yakamata a tantance lafiyanta tana da cikakken lafiya ko ko ba ta dashi ta yadda za ta iya ɗaukan wannan cikin idan ta kasance ba ta da lafiya to babu ta yadda za ai ta iya ɗauka har ta raini abinda ke cikin ciki sa'annan sa'annan yakamata a zauna ko? yakamata waɗannan ma'auratan su zauna su yi bincike sannan su yanke decision ɗin ke gani yakamata a lokacin da za su haifi ɗa na farko yana da kyau su zauna suyi wannan su yi wannan su yi making decision ɗin nan ba tare da an samu kowanne matsala ba

Assalamu alaikum wa rahmatullah. za muyi magana a kan ta yaya daidaiton mutane ko ma'aurata zasu tantance shirye-shiryen su na kuɗi don samun ƴaƴa, kuma waɗanna kuɗi ya kamata su tsara. Toh, da farko dai um ma'aurata su kan zauna su tsara yanda zasu tafiyar da al'amuran su tin kafun ma su haihu, wannan abun yana da matuƙar mahimmanci. Sa'annan na farko, mutun ze tabbatar da shi wannan shi wannan tantancewan da za suyi ya zamanto sun fahimta, sun fahimci inda suka dosa sosai. Sa'annan kuma ya kasance mutum yana da kuɗaɗe wa'inda zasu wa'inda zasu ishe shi hidima. Sa'annan kuma wata bayan wata ya kamata ace mutum ya tsaya yayi guiding kan shi ta yanda ze samar ma ta yanda ze samar ma ƴaƴan shi da abubuwa masu kyau, ko abubuwa da yawa tun kafin ma yaran suzo duniya. Sa'annan mutum ze samar da budget tun a zuciyan ka zaka samar da wannan eh, na baby kafun ma tin kafun ma ta zo duniya, zaka tsara wannan budget din ka i'je shi a gefe. Sa'annan mutun ze kasance yana ƙara haɓɓaka wa'innan ka wa'innan kuɗaɗe nashi, ba wai ka dinga barin su a yanda suke ba, yana da kyau ka ƙara haɓɓaka su domun samun amfani da su ba tara da sunyi maka kaɗan ba. Sa'annan kuma za suyi maka dai-dai yanda kake so. Sa'annan haka kuma mutum fa ze fara i'jiya a lokacin da kake expecting zaka samu ɗa ko ƴaƴa, toh a lokacin zaka dinga i'jewa. Domun ko da wani abu ya tas ya tas ya taso emergency toh kana da kuɗin da zaka iya amfani da shi ba tara da ka sha wahala ba. Sa'annan su kan su iyayan ya kamata su fahimci cewa in suna da yanda sun san yanda za suyi ma su su zama ma su kasance su iyaye ne, ya kamata ace kafin su su su haihu tabbas suna da wa'innan responsibility ɗin da ya kamata ace sun zama iyaye, koko basu dashi. Sa'annan kuma su kansu ƴaƴan da zaka haifa, ya kamata ka basu kulawa mai kyau, sa'annan kuma zaka samar musu da su ma nasu budget ɗin na karan kan su, ba tara da ba tara da wani matsala ba. Kafun kuyi shawaran zama iyaye, ya kamata ace kun san kuna da cikakken hankalin da zaku iya ɗaukan wa'innan wa'innan responsibility ɗin na ƴaƴan ku, ya kamata ace kuna da wa'innan abubuwan yanda za kuyi ku ɗauke su. Sa'annan kuma za ku ɗauke su ta yanda ya dace ba tara da ko wani matsala ya awku ba.

Assalamu Alaikum Wa Rahmatullah za muyi magana ne akan wadansu dalilai ne suka fi haifar da rashin haihuwa a cikin maza da mata, kuma ta yaya wa'innan abubuwan ke tasiri ke tasiri zaɓin mu wajan zaɓin magani toh da parko dai abubuwan da suke haipar da rashin haihuwa mu para ta ɓangaran maza, abubuwan da suke abubuwan da suke haifar da rashin haihuwa ta ɓangaran maza sun haɗa da na farko akwai sanyi, idan har na miji yana da sanyi toh babu yanda za'ayi ya iya haihuwa na parko kenan sabida sanyi yana daya daga cikin abinda yake sa mutum ya ƙi haihuwa sabida sanyi tana tana lalata ma ɗa namiji watakan watakan sinadarin androgen dinshi toh sanyi takan lalata mishi wannan sinadarin ta yanda ko ya koya saadu da mace baze taba iya haihuwa da ita ba. Na biyu, na biyu ƙarancin maniyyi, arancin maniyyi shima yana iya haipar da rashin haihuwa ga daa namiji idan daa namiji ya kasance baya da isasshen maniyyi, toh tabbas toh tabbas baze iya haihuwa ba. Na uku, Na uku, na uku kuma na uku akwai rashin lafiya rashin lapiya ma rashin lapiya ma yana haipar da irin wa'innan matsaloli da dama domin in namiji beda cikakken lafiya toh tabbas ba ze iya haihuwa ba ko ta yaya baa ze taɓa iya wannan haihuwan ba. Sa'annan shi kuma matsalolin da yake haifarwa rashin haihuwa a jikin ƴa mace shine na farko itama akwai sanyi, idan har mace ta kasance tana tana da sanyi a jikinta toh fa babu yanda za'ayi ta iya haihuwa se dai pa ba ma dai ta hanyan da za'ayi mace ta iya haihuwa idan har tana da sanyi a jikinta. Na biyu, shine idan mace ya kasance a cikin mahaipan ta akwai wato wata cuta da ake cewa fibriod toh indai akwai wannan cutan a mahaifan ta toh babu babu ta yanda za'ayi mace ta iya ɗaukan ciki harma ta haihu, toh wa'innan abubuwan suna sa sune suke hana mace haihuwa. Idan har akwai lalura a cikin mahaifin ki to pa ba pa yanda za'ayi ki iya haihuwa toh sa'annan a tanan ɓangaran da namijin da macen za su dage domin neman magani su tsaya tsayin daka domin neman maganin da zasu sha domin su samu haihuwa.

Assalamu alaikum wa rahmatullah. Zamuyi magana akan menene nau'ikan magungunan haihuwa daban-daban da ake dasu kuma ta yaya suke aiki dan tada ovalusion ko inganta ingancin maniyi. To akanyi amfani da magunguna da dama dan hakkafa dan haɓɓaka nau'ikan haihuwa daban-daban da inganta ingancin maniyyi saboda rashin maniyyi yakan hana namiji haihuwa. Sa'annan ita kuma mace, cutan da zai fito mata a wannan cutan da zai fito mata a cikin mahaifan ta shima kan hana mace ɗaukan haihuwa to magungunan da zasu iya amfani dashi shine akwai danadoctorophyl yakan yakan taimakawa ovalusion yakan taimakawa wajen narke ovalusion ɗin mace sa'annan kuma zai inganta lafiyan lafiyan jikin ta. da ita da namiji wannan maganin mace da namiji tabbas zasu iya amfani dashi domin inganta lafiyan jikin su. sa'annan na biyu akwai chlomefem centrate shi wannan magani ana shan shine ta baki da baki zaka sha shi zaka sha shi da ruwa sa'annan kuma zaiyi zaiyi indusing ovalusion sa'annan kuma zai rufe shi wannan sinadarin extox extrogen dinnan. To duka dai suk za'a iya amfani dasu wa'innan magunguna mace da namiji duka zasu iya amfani dasu domin su saman ma kansu mafita a wa'innan lalura da da ya same su. Saboda yin amfani da magungunan zai taimaka wa wa'innan sassa na jikin su domin su dinga aiki daidai kaman yanda ya kamata a jikin su. Sa'annan kuma zasu sama ingantaccen sannan zasu samu zasu samu haihuwa ba tare da sun sha wahala ba. to an ɗauki tsawon lokaci to da sun fara jin sunada wa'innan matsaloli irin na rashin haihuwan nan wannan matsala kaza wannan matsala kaza to suyi maza-maza su nema wa'innan magungunan da na lissafa maku to dashi ne zasuyi amfani domin samun waraka.

Assalamu alikum warahmatullahi wa barakatuhu. Kamar dai kullun zamuyi magana akan menene tsarin da fa'idoji dake tattare da taimakon fasahar haihuwa. To game da fa'idoji ya haɗa da shi taimako kan wannan wannan fasahar haihuwa yana da matuƙar amfani saboda idan baka taimakawa mutum ba wanima baimasan menene haihuwan ba baisan ya take ba kuma baida wani masaniya akanta to tabbas idan har zaka taimakama mutum akan shi to yana da matuƙar amfani ka tsaya tsayin daka wurin mutum mai haihuwa ta yanda zakaga ya haifia abunda ke cikin shi lafiya ba tare da ya samu matsala ba yanada fa'idoji dayawa, na farko shine zaka taimakama uwan da kuma ɗan dake cikin cikinta domin su kasance a ƙoshin lafiya da walwala. Sa'annan na biyu, zaka taimaka ma mutanen da kake tareda su a lokacin da suka rasa wanda zai taimake su to, tabbas idan har ka taimake su, to yana ɗaya daga cikin fa'idojin taimakon fasahar haihuwa. Zaka taimake su akan yanda zasu za'a ansa haihuwan da kuma yanda yanda za'a ansa haihuwan da kuma abubuwan dai da zasu biyo baya kafin haihuwa da da kuma bayan haihuwa, yanda dai zai kasance yaran da uwan da ɗan ko da ƴar zasu zaune zasu kasance cikin ƙoshin lafiya. Sa'annan kuma hatsarirrikan dake tattare da wannan tsarin shine shine mutum zai zai kasance mace kafin ta haihu tana, tana tana da matsala a tattare da ɗan dake cikin cikinta. Sa'annan kuma, idan tazo gurin haihuwa zai kasance bata da wani ƙarfi ko kuzarin da zata iya yin yanda ake so da kuma yanda za'ayi ta haihu ba tareda matsala ba. Sa'annan kuma na uku mace zata kasance zata kasance mace wacce bata da shekaru haka irin ƙananun mutane haka ƙananun yaran da basu isa aure ba wa'inda idan sukazo haihuwa ana samun matsala da hakane sai kaga matsalan ya samu ko ya auku daga baya to wannan abubuwan sune zasu kasance hatsari a wannan fa'idoji.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu yau ma dai zamui magana akan mene ne tushen tatsuniyar cewa allurar rigakapi suna haipar da autisim kuma ta yaya binciken kimiyya ya ƙaryata wannan da'awar um. Toh, da farko dai a iya bincike na ko a iya sani na bansan cewa wata allurar rigakapi tana haipar da wata lalura ba, haasali ma ita allurar rigakapi ƙara lapiya take yi a jikin mutum, za ta yaƙi dukkanin cutan da ta shigo jikin ka za ta ƙara ma kuma immune sistem ɗin jikin ka wato ƙarpi, ta yanda zata yaƙi cuta idan ta shigo. Sa'annan sa'annan ita allurar rigakapi ana yinta ne ga yara [sneez] yara aka fiye mawa yara aka pi yin mawa ita, ta yanda su yara yanda immune system ɗin su bashi da ƙwari imun sistem ɗinsu bashi da ƙwari <laughs> to idan aka musu wannan alluran rigakapin zai taimaka musu wajen yaƙan dukkanin waca nau'in cuta da ta shigo cikin jikinsu. Sabidda haka magana a kan cewa wai allurar rigakapi tana sa wata cutan autism ni ban taɓa ji ba. <laughs> Allurar rigakapi bata sa wata cuta <laughs> face ma ce ƙara lapiya take yi a cikin al'umma sa'annan binciken masana kimiyya su ma sun ƙaryata cewa ita kanta alluran bata ɗauke da wata cuta, ko kuma bata sanya cuta a lokacin da akai ma mutum, har ma bayan lokacin da akai maka. Ba yanda za ayi a ɗauki allura a ce anyi ta don magani kaza kuma ace wai zata iya sanya sanya cuta kaza. Toh, ita allurar rigakapi tana da matuƙar mahimmanci a jikin mutum, kuma sa'annan bata sanya wata cuta.

assalamu ailaikum warahmatullahi wabarakatuhu kamar kullum dai kamar kullum dai yau ma zamuyi magana ne akan wacce rawa ƙananan zafin jiki ke takawa wajen yaɗuwar mura kuma ta yaya mutane zasu iya kare kansu daga mura a lokacin sanyi to da farko dai mura ita ita wata cuta ne wanda take shiga jikin mutum a yayinda ita wata cuta ne wanda ya ɗauketa a gurin ɗan uwan shi a yayinda wani ka zauna a kusa dashi yana yin wannan murar yai atishawa to kaima a yayinnan zaka ɗauka sabidda ita virus ne, ita kuma virus tana yaɗuwa ne a iska ko yaya iska yake indai akwai virus a ciki to ze iya shiga jikin mutum domin ya affecting lafiyar shi saʼannan mura musamman ma lokacin sanyi tafi yaɗuwa sabidda canjin yanayin gari sabidda canjin yanayin gari saʼannan yanda zaka kare kanka daga mura lokacin sanyi shine zaka daina shan ruwa me sanyi ko kuma ƙanƙara sabidda duk suma suna iya sama mutummura, saʼannan zaka saʼannan zaka ringa sa rigar sanyi don kare lafiyar jikin ka da kuma mura saʼannan kuma zaka ringa amfani da face macks saboda kada kaɗauki wannan virus din, saboda ita a iska take yaɗuwa to sakamakon sa wannan face mask din da kayi to zaka tsare kanka daga daukar wannan cuta saʼannan a lokacin da murar nan ta same ka zaka iya shan magani zaka iya shan maganin mura domin ka yaƙi ita wannan cutar da take gangar jikin ka to sabidda haka sabidda haka ita virus ɗinnnan tana lalata jikin mutum ko yaya kaji baka da lafiya ka tashi kana yin wannan muran ya maza ke gaggawan samun magani kasha sabidda ita alokaci ɗaya takan takan takan hayayyafa a jikin mutum koma ince bama a lokaci ɗaya ba in seconds a cikin sakan mura takan yaɗu a jikin mutum.

Asslamu alaikum warahmatullah Yau ma zamuyi bayani akan wa ce rawa magungunan ganye za su iya takawa wajen kula da alamun ɓacin rai, kamar zafi mai zafi na zufar dare, kuma waɗanne ganye aka fi amfani da su don waɗannan dalilai. To da farko dai magungunan gargajiya su na taka muhimmiyar rawa a lokacin a lokacin ɓacin rai, kamar dai su zafi mai zafin dare, to waɗannan alamomi waɗannan magunguna na gargajiya sun haɗa da corfors, da kuma na rana wato mai wanda ake amfani da shi ya na haɓaka yana haɓaka shi wannan monopors ɗin a cikin jiki, na farko: Akwai zafi da rana, na biyu: A kwai dare. Sannan kuma na uku: Akwai idan mutum zai yi bacci haka, ya ji ya kasa bacci ya na ta juye-juye ya kasa yin bacci, sa'annan sinadarin extrogene ya na ɗaya daga cikin wanda yake ba ma hormone system ɗin jikin mutum yanda zai yi amfani da wannan yanda zai yi amfani, yanda zai yi amfani da wannan zafin, to extrogene ya na matuƙar taimakawa mutum ta yadda zai yi amfani da shi dai wannan zafin, sa'annan a wannnan shi wannan zafin ya na da ya kasance akwai maganinshi wanda idan mutum yai amfani da shi zai samu sauƙi kamar su lemon balm ya na ɗaya daga cikin magungunan da za ka yi amfani da shi a yayin da ka ji wannan zafin, saa'annan kuma ya na sanya bacci kuma ya na rage damuwa idan ka sha shi, alal misali: A wani lokaci yin amfani da waɗannan magungunan ya na taimakawa wajen rage wannan zafin da ka ke ji, sa'annan kuma za ka yi bacci cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali.

Assalamu Alaikum wa rahmatullAH. Yau ma dai zamu yi magana ne akan menene wasu ƙalubale ƙalubale da damuwa dake tattare da amfani da magungunan ganye. Kuma ta ya ya daidaikun mutane zasu iya tabbatar da cewa suna amfani da safran inganci da aminci. To da farko dai, ƙalubalen da ake samu da kuma yake tat haɗe da damuwa akan yi amfani da magungunan ganye, sun haɗa da: na farko: yawan sha wannan magungunan ganyen su na bada matsaloli sosai idan kana shan su da yawa. Shi yasa akan so ka sha shi ɗan kaɗan saboda maganin maganin gargajiya yana da illa sosai ga jikin mutum idan har ka cika shanshi, to yana bada matsala sosai-sosai a jikin. Sannan kuma, idan ka a lokacin da kasha maganin nan, zaka ga yanayin ka ya canza ka koma ba dai ka jin daɗi a cikin jikin ka ,sannan kuma zaka ga wasu side effects suna shigowa cikin bayan ka gama shan waɗannan maganin. to duk zaka ji dai ba yanda ka ke a da ba kafin ka sha maganin. Amma bayan ka sha maganin sai ka fara jin wa'yansu abubuwa dai duk dai ga su nan marasa daɗi a ganagan jikin. To yana yana da kyua mutum ykafin yasha maganin gargajiya ya san adadin yanda zai sha. Idan ma bai sani ba to ya tambaya masana, iya adadin yadda zai sha sabidda, sabidda yawan shan shi a jikin mutum yana matuƙar bada matsala ga lafiya. Sa'annan, ta ya ya daidaitun mutane za [suy su iya tabbatar da cewa suna amfani da safarin ingancin maganin nan da aminci. To da farko dai, mutum kafin yasha wannan maganin duka sai ya bi diddiƙi ko daki-daki yadda aka bi aka haɗa wannan maganin. yana da kyau mutum kafin yasha ya tsata ta kalla ta ya ya aka bi aka haɗa wannan maganin. Sa'annan kuma, mutum zai bi zai zai samar da cikiakkiyar mutum zai samar da cikakkiyar] tsaro akan wannan wurin wanda yaje ya amsa maganin a wurin shi. sabidda ko da wani matsalan ya faru, to zaka koma ma wannan fa wanda ya baka maganin ne. To sabidda haka mutum ana so ya tabbatar da tsaro, sosai aciki a wurin wurin]wanda ya amsa wannan maganin sabidda kar ya zo ya cutar da rayuwanshi.

Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuhu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ma dai za mu yi magana ne a kan ta ya ya ma'aikatan kiwon lafiya da marassa lafiya za su yi aiki tare tare don haɗa magungunan ganye a cikin tsare-tsaren jinya kuma mene ne wasu muhimman la'akari don yin haka. To da farko dai, ma'aikatan kiwon lafiya da su kansu marasa lafiyan za su iya haɗuwa su tsaya tsayin daka domin su haɗa magani ta hanyar da zai amfani mutane baki ɗaya. To shi dai maganin gargajiya, ana haɗa shi ne ta hanyar tsirrai ana haɗa shi ne ta hanyar tsirrai sa'an nan kuma yana magungunanƴ yana maganin cututtuka da dama da yawa. Sa'an nan kuma idan ak sha shi ana samun sauƙi ana samun waraka. Sa'an nan shi maganin gargajiya, yana taka muhimmiyar rawa a kan lafiyar al'umma saboda akwai wani ciwon da idan ma kan da shi ko ka yi amfani da maganin asibiti ba zai ɗauke ka ba, dole sai ka yi amfani da wannan shi maganin gargajiyan. sannan za ka ga ka samu lafiya. To maganin gargajiya yana da matuƙar muhimmanci, a tattare da al'umma. Ko ma in ce a tattare da mutane baki ɗaya. sa'an nan shi dai wannan maganin gargajiyan, yana samar da Yana taimakon mutane ta hanyar da za su san yadda za su yi su magance wani cuta. da wannan magani na gargajiya, ta hanyar da za su magance wani cuta. sa'an nan kuma ya kan sa ma mutum, yakan canja rayuwar mutum daga rashin lafiya i zuwa mai lafiya. Yin amfani da maganin gargajiya yana da matuƙar muhimmanci sosai a rayuwar mutum sa'an nan kuma shi maganin gargajiya ana amfani da shi ne ta hanyar ana samar da shi ne ta hanyar gangaye watakan tsirrai, ana amfani da shi ne ta nan saboda saboda a kare lafiyar jikin mutane ba tare da mutum ya sha wahala ba. Sa'an nan kuma mene ne wasu muhimman la'akari don yin hakan? To abin da za a yi duba a kai shi ne, kowace cuta tana da magani, Amma kuma kwai cutan da dolen dole sai maganin gargajiya shi ne zai yi amfani a cikinta. to saboda haka yana da kyau mutum ya san yadda zai yi ya haɗa maganin wannan gargajiyan.

Assalamu alaikum warahmatullah wabarakuhu Yau ma dai za mu yi magana a kan waɗansu tsare-tsare na ruhi ko kuzari na gama gari don fahimtar abubuwan da ke haifar da rashin lafiya. kuma ta ya ya suka banbanta da ra'ayin likitancin Turai. Likitancin, likitancin yammacin Turai. To da farko dai, da farko dai abubuwan da ke haifar da wannan rashin lafiyar shi ne, rashin lafiya Rashin lafiya yana kawo matsala babba a cikin wannan a cikin wa'innan tsare-tsaren na ruhi ko kuzari. sa'annan kuma a cikin kuzari a cikin kuzari Hakanan kuma a cikin kuzari shi ma ya haɗa abubuwa kamar guda huɗu. yan da yan da wannan kuzarin zai ci gaba da zai ci gaba da haɓaka. na farko, akwai sani, na biyu a kwai kafin ka san shi kan shi lalura na uku akwai sadaukarwa shi ne yadda za ai ka sadaukar a cikin rayuwa. sa'an nan na huɗu akwai ƙungiyoyi sa'an nan a zuciya mutum yakan tsara ko kuma ya kan yi ta yanda zai fahimci bambanci a cikinsu. sa'an nan tsare tsare na ruhi, ko kuzari na gama gari sun haɗa da abubuwa kamar haka na farko mutum zai yarda da abinda yake yi. na biyu, mutum zai zama mai zaɓaɓɓen hali na uku mutum zai zama mai ƙarfin imani a kai na huɗu mutum zai zai zama mai tunani na biyar mutum zai kasance mai yin addu'a ta waɗannan abubuwan suna ɗaya daga cikin tsare-tsare na ruhi ko kuzari na game gari. Sa'an nan a ɓangaren a ɓangaren sa'an nan abin da ya sa kuma ya banbanta da ra'ayin likitancin yamma na Turai shi ne, a kowane Masana kiwon lafiya da kuma masu ba da magani su kasance suna da "Pofessional" kamar irinsu Nurses kamarsu irinsu Pharmarcist wato masu haɗa magunguna sun kasance za su san yadda za a yi su yi treating ɗin waɗannan alamomin na cututtuka ta yanda mutum zai yi amfani da magunguna ko kuma ayi wa mutum aiki

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Yau ma dai zamu yi magana ne a kan mene ne wasu tatsuniyoyi na ruhaniyya na yau da kullum. ko rashin fahimta. game da rashin lafiya, kuma ta ya ya mutane za su iya kimanta da'awar ruhaniyya. gami da lafiya da lafiya. to na farko dai akan tatsuniyoyi da kuma yau da kullum na rashin fahimta gami da rashin lafiya. gami da rashin lafiyar mutane sun haɗa da abubuwa na biyu, amfani da amfani da bayi wanda ya zaman mutane da yawa suna amfani da shi. to tabbas a nan wurin ma ana iya ɗaukar cututtuka. ana iya ɗaukar infection diseases wanda yakan iya lalata jikin mutum. Da yawa idan mutum ya kasance yana amfani da bayin da mutane da yawa suke shiga, To tabbas idan ya shiga in har bai wanke shi ba zai iya ɗaukar wannan cututtukan. Sa'an nan shi wannan cuta ba ma a ganin shi sai tare da Microscope. sa'an nan kuma idan ya kasance za ka ci abinci sa'an nan sa'an nan yakan lalata wa mutum abinci yakan lalata wa mutum abinci yakan karkashe dukkanin wasu irin nau'ikan nau'ikan da za su ƙara ma ka kuzari a cikin jiki. to wannan cuta fa duk sai ya bi ya kakkashe su saboda a lokacin da ko da ka ci abincin zai zamanto ba shi da amfani. sa'annan mutane waɗanda ba su da waɗanda suke da rashin lafiya, na waɗanda suke da rashin lafiya matsala suna tsoro, suna suna, suna, suna ɗaukar waɗannan cututtukan sosai. saboda su kwata-kwata mutanen ba su san yadda za a yi su tafiyar darayuwarsu ba saboda rashin lafiyar da suke tare da su sa'an nan kuma. na rashin lafiya, zai tafi zai tafi a lokacin da mutum ya san abubuwan da zai kare kan shi da shi. sa'an nan kuma, rashin yin imani da ƙaddara shi ma yakan haifar da wannan rashin lafiyar. sa'an nan mutum ya kasance yana yin addu'a shi kaɗai yana kare ka daga ɗaukar duk wata rashin lafiya. sa'an nan kuma, shi wannan rashin lafiyar yana da sign kamar haka mautum zai kasance ba ya jin ƙarfi a jikin jikinshi kwata-kwata. sa'an nan idan mutum ya zam yana tari yana ya samu wannan rashin lafiyar za ka ga ako da yaushe mutumin nan ba ya, ba ya da intelligent ta yanda zai iya ɗaukar ɗawai niyar kanshi.

Assalamu alaikum warahmatullah Yauma dai za mu yi magana ne a kan wace rawa masu tasiri da masu yarda da shahararrun mutane ke takawa wajen yaɗa labarun rashin lafiya a shafukan sada zumunta to rawan da shararrub mutane ke takawa wajen yaɗa labarun rashin lafiya a shafukan sada zumunta sun haɗa da na farko akwai ita wannan shafukan sada zumuntan ita wannan shafukan sada zumuntan ta kasance tana ba ma duk wani mara lafya dtana samar ma duk wani marar lafiya ta hanyar da zai ta hanyar da zai san abubuwa masu amfani a kan, a kan shi wannan rashin lafiyar. to wa'innan shafukan sada zumuntan suna ƙoƙari sosai wajen fahimtar da al'umma a kan akan wannan rashin lafiyar sa'annan ita social ita wannan ita wannan ita wannan social media ɗin ta kasance tana tana bayar da abubuwa da dama wanda mutum zai fahimta wanda ko da ma alokacin da ka hau ko ka shiga wannan shafukan sada zumuntan za ka ga sun rage maka dukkanin wani damuwan da kake fama da shi da kuma irin yanayin abubuwan da su ka yi maka yawa a ƙwaƙwalwanka. to idan ka shiga wannan shafukan sada zumuntan tabbas suna ƙoƙari wajen taimaka wa mutane danganin sun samu abin da suke buƙata mai kyau. sa'an nan ita wannan wa'inda suka kasance sun samar da wannan bayanai akan lafiya a cikin wannan social a cikin wannan a cikin wannan zauren sada zumuntan, sun kasance suna taimakon mutane sosai wajen fahimtar da mutane abin da ya kamata ita wannan shafukan sada zumuntan, zumuntan tana haɓaka duk wani tana haɓaka duk wani costumer wanda yake da relationship a lokaci masu tsayi ko lokaci mai yawa. To wannan zauren sada zumuntan tana taimakon kwastomomi sosai a kan wannan

Assalamu alaikum warahamatulla wabarakatuhu. <laughs> Ta yaya za’a iya kirkira ko gyara hanyoyin sadarwar kafofin watsa labaru dan inganta yaduwar ingantattun bayanan kiwon lafiya da rage yaduwar rashin fahimtar su. To da farko dai ta yanda za’a gyara wadannan hanyoyin sadarwan kafofin sun hada da, mutane zasu rage yada abun da ba daidai ba musamman abin da ya shafi han shafi kiwon lafiya, to ana so mutane su su rage yada ba daidai ba akan wannan abun sa’annan kuma magabata wayanda suka kasance masu binkice, sunyi bincike sun gano cewa yaɗa abun da ba daidai ba yafi saurin watsuwa a duniya fiye da abun da yake daidai to ta hanyan da za’a rage wannan abin shine mutane zasu rage yada abun da ba shine ba su yaɗa abun da ya kamata musamman akan harkan lafiya, sa’annan game da sa’annan game da shi wannan harkan lafiyan mutun ko ba mutun zai iya searching din wasu groups ta yanda zai iya samun cikakkun bayanai ko kuma ta yanda zai iya samun bayanai masu yawa akai, sa’annan sa’annan mutun zai ga abubuwa kamar haka. Na farko akwai na farko ak ta hanyan da mutun zai gane yana da lafiya a jikin shi sun hada da na farko mutun koda gudu kayi bazaka ji irin kana wannan numfarfashin ba ko kuma koda a lokacin da kai tafiya, to gudu yana daya daga cikin hanyan ma da zaka iya gane mutun yana da yana cikin koshin lafiya. Na biyu akwai rashin nauyin jiki, rashin nauyin jiki ma yana daya daga cikin abubuwan da mutun idan bayi da shi zai gane cewa yana da inganceccen lafiya a jikin shi, sannan akwai yawwa.